Batata bakonzi misato bavandi bazo solola, bazo solola na ba misusu bazomonana te, na sima ya tata moko oyo ya katikati na sima na ye eza na bendele.

Awa ba mituka mibale pembeni ya ba nzete na mutu moko telemi pembeni na mutuka mwa monene ya langi ya mbwe atelemi po asutami aotala eloko.

Tata mokonzi azoloba discours, na sima na ye bakonzi misusu batelemi, mibali mibale na basi mibale na primature.

Awa balabala balabala esi ebeba pe na se ya balabala yango bandako ya mikemike, pe likolo ya balabala bato bazotambola baotambola na nzela.

bana kelasi bafandi na kati ya kelasi bazotanga

ndako ya pembe eza na kati ya lopango lopango yango mpe eza na portei ya langi ya pembe eza pe pembeni ya balabala

nase ya canivo ezali na kati basalite ebele pembeni ya kanivo yango mamatiti

Sani ya mbele eza na sosea ya ndunda, epinare, na misuni na kati likolo batie pilipile ya mbuma likoloa biloko.

Nazo mona, babeti ndemo ya maboko ya basi batelemi elongo. Katikati na bango nazo mona motangisi na bango mokonzi na bango azosolisa bango.

Sani monene ya plastique batondisi loso ya mobeso etondi na sane yago ya plastique.

Basakani karate, bazosaka na karate bazobunda, baza na se, likolo bato ebele bazotala bango, bazolanda bango, pembeni bakonzi na bango bafandi pembeni na bango.

Babeti , ndendo balati bilamba ya ba langi ya ndenge na ndenge , mwindu, pembe, langi ya pondou, langi ya mosaka, n'a langi ya motani.

Awa nazomona pancarte ya monene batiango katikati ya matiti na nsima na yango nazomona bamituka ebele etelemi

Ndako eza na kati ya lopango elakisa na mopanzi na yango ndako yango eza na langi ya mosaka likolo eza pembe na mopanzi na yango to na sima na yango ezolakisa ba fenetre mibale.

Maboko ya motu esimbi ba tuyau azobongisa yango azokotisa ba tuyau na se ya mabele.

elengi mobali efandi atia na katikati ya makolo na ye bana mibale ya mwasi na mobali ,bamisusu bafandi pembeni na bango bazomonana malamu te.

aana azomona bakopo misato eza na mafuta ba terre bapakonaka na suki babengaka yango gel

Bakonzi bazotambola elongo bazosolola.

Aazomona bato ebele mibali basi bazosala bapiblicite na blure mosusu different.

oyo ndako eza nakati ya lopango ndako yango bafungoli porte eza polele batiepe basa bato libanda

Bala kelasi batelemi bao mikangisa foto na bayekolisi na bango na ba misusu bato moyindo na mondele moko.

Ba oyo bapake mibale eza na kati basani ya plastique na kopo ya plastique ya molai nyonso ekokana kasi ba langi nde ekeseni. Oya pembeni eza ba langi ya bozinga oya liboso eza na langi ya rosse.

wana azomona elengi basi na mibale batelemi lokola bafanne ontree eloko bazofane bato

Mwana moke ya mwasi avandi bao lakisa neti amikangisi suki.

batata mibali na basi bavandi baza ebele na lopango moko baza lokola bazolia po baza na basani na maboko baza neti bato basisi kolia na misusu bazali kolia

Oyo Pante carte ya Mtn etia foto ya elenge mobali aza komikangisa foto asimbi, asimbi tshombo eza na kati tshombo ango ezolakisa mwinda.

Oyo eza esika ba tekisaka ba ba récho na ba fere ya repase esalisaka na bilamba mpoya bilamba ezala malamu ba recho yango esalisaka na kolamba.

lokolo moko a sapato eza na langi ya pembe na langi ya mwindo nase eza pena mwa ya langi moko ya bozinga

Babeti ndembo ya maboko ya mibale bawo mikanisa foto moko atelemi misato bavandi

Awa nazomona basi mibale moko mondele mosusu poso moyindo bazosala course ya kokima.

Wana azomona mwasa telemi owamikanisa foto alati likolo elamba ya pembe, na se alati elamba ya pembe, na motani na sapate ya motani ya langi ya motani na sakoche ya langi ya motani.

Awa nazomona denis asungesu president ya congo brasa atelemi pembeni ya bakambi mboka na nsima na ye nazomona bato

Oyo bakisa ya mbuma, ba kisi ya mbuma eza na plakete na yango.

awa nazomona ndako esika batandi basakoshi na bashapo ya basi

baplateau ebele pe mbeni eza basani ya mbele ebele batie esika moko na lisusu ezomonana malamu te

oyo bakiti ya divin eza na salon eza esika baosala ango mpona omonama misusu eza ndenge na pembeni eza pe na bakuse na yango

Basani mibale ya mbele moko ya monene mosusu ya moke, ba sani yango eza likolo ya mesa oya moke eza na loso oyo mosusu eza na misuni basangisi na mbala balambi batie pe ba maki mibale etokosama na mosusu etobosama me bapasole yango te na soce ya misuni.

Mesa etondi biloko ya kolia esi elambama, kibakuli ya loso pondu kwanga safu soso na makemba na misuni pembeni ya biloko eza basani na ba kopo ya mbele basani ya mbele na ba kopo yambele na mwa pilipili pembeni.

Oyo sani ya mbele eza na biloko esi elambama eza na mesa biloko yango eza loso, pondu, soso, misuni na kopo yambele pembeni na biloko mosusu pembeni ezomonana te.

Oyo ba pete mibale.

Oyo lokolo moko ya sapato, sapato ya basi sapato angwo eza na langi ya chokolat.

mabeti ndembo batelemi na matiti likola matiti mawa mikanisa foto malati bila mala mango ya kosakama

Oyo ndako eza na kati ya lopango, ndako yango eza na ba portails mibale, moko ya muke, mosusu ezo monana malamu te . Eza pe na ba nzete ya fololo liboso, pembeni ya lopango, liboso ya portail ya moke na oyo ya monene .

Nazomona bato ebele baza elongo baza lokola baoyemba pe baobina pe liboso na bango nao mona bendele.

Awa nazomona kisi ya kosokola mino na mesa eza na langi ya chocolat.

ndako ya molai ya monene ya etage eza na kati ya lopango pe mbeni ya balabala balabala yango ya mabele

oyo eza bakiti ebele ya bakiti ekeseni eeza bakiti na bamesa na yango esika batekisaka yango mpona bato bayo osomba

Po bana kelasi bazana kat akelasi na motangisi na bango atelemi likolo na bango, liboso na bango bana kelasi yango bavandi.

Nzoko ya monene etelemi na mai, pembeni na mai eza zamba moko ya monene na ba nzete.

Awa nazo Mona kisi.

motuka ya moke mutuka yango etelemi na balabal ya mabele na balabala yango bato baoleka baotambola motumokolo pe mwana moke motuka yango eza na langeya ma ya pondo

makolo mibale ya sapato ya basi eza na langi ya moindo likolo eza na fololo ya langi ya pembe basapato yango moko eza likolo ya lokolo lisusu

Elenge mwasi ozolasa côté a likolo na ye aza na suki ebele nzoto pembe aza pe na biloko ya matoyi milai.

Bana misato ba telemi elongo baomikangisa foto.

Awa tozalikomona ndeko ya mobali azo sekola.

Awa Nazo mona logo ba komi logo société

oyo bendele ,bendele yango ezali na ba langi ekeseni , langi ya bozinga ,ya pembe ya motane na oyo eza katikati eza langi ya mosaka , moke na chokola.

milangi mibale ya poudre ekomami monganga bebe eza milangi mibale na mwa savon ya moke pembene

Oyo eza nzela ya ba singa likolo ya ebale.

Oyo ndako monene ya etage ya monene ya pembe pe ya molayi eza lokola hotel motuka moko etelemi na se pembeni ya ndako yango.

Awa nazomona logo ya kotonga bandako.

Oyo mesa ya bureau, bureau eza esika basalaka likolo ya mesa eza na ordinateur na clavier na souri nde babengaka ngo na lopoto eza ba machine.

Bali ya mbele eza na ba ndunda na mbisi pembeni na koanga na katikati ba kwanga mibale na katikati.

Oyo carton ya kisi ekomami elimine levere parasite eza na carton ya langi ya chokola pembeni pe pembeni pe eza na langi ya mayi ya pondu.

awa nazomona matiti pe embeni pe na katikate ya mai pe liboso na mosika nazomona ngomba moko eza na banzete ebele

elenge mibali na mwasi moro na nsima bana ya kelasi bavandi na kati ya kelasi na bakiti na bango bazolanda bazolanda moto azosolisa bango na banzeza moyekolisi na bango

esika batekisaka ya biloko bacarter ya jus ya miliki na misusu na mafuta liboso na yango na omona babrose basalisaka na toilette

Oyo ba ndako elandana ya mike pe ya minene ya milai ya ba etage nyonso eza na kati ya ba lopango eza pe pembeni ya balabala bala bala ya mabele.

Ekeko balatisi elamba molayi lokola bobu ya langi ya pembe na kati kati langi ya moyindo.

Kingo ya mwasi ya poso moyindo alati eloko na kingo.

Batata bakondi na mwasi moko mindele pe bamoindo, bavandi baotala ecran moko liboso na bango neti baza na réunion moko.

Oyo eza lopango monene bakangi baotonga na kati baotonga ndako moko na kati pe na libanda lopango yango eza balabala ya ba mituka.

Po eza mibali ba polisi batelemi na katikati na bango eza tata mobali atelemi katikati na bango, alati ba talatala na misu alati likolo elambaka pembe, na mbati ya langi ya boziga ba tata ba polisi yango balati ba sokolo.

Mwasi, azotala kote ya liboso. Mwasi ya poso pembe. Azo lakisa biso, suki lokola ba sanolie.

Oyo, eza biloko ba salisaka ekeseni. Tango ya ko bongisa biloko, lokola ba mituka, lokola ba recho ; biloko ya ndenge wana. Eza ba pince ya ndenge nyonso, ba pince ekeseni.

Oyo eza mwasi ya avandi mwasi yango azolakisa na lokula basanoliye suki na mopanzi moko eza suki milayi mopanzi mosusu eza suki moke bakata.

Nazomona mutuka monene etondisi ba sac eza na motu ya langi ya mosaka sima na yango eza na langi ya ma ya pondu.

Awa logo ekomami bov bureau d'orientation de voyages international.

logo ya zala sociale

awa nazomona bandako ya mazanza katikati ya banzete ebele

awa nazomola zamba katikatamai

Logo ya efsi barcelone eza na langi ya mosaka, langi ya motani ,ya pembe ya bozinga pe na langi ya moinda

Lokola moto eza pembeni ya makolo mibale ya sapato, sapato ngo eza na lange ya moyindo.

Oyo mwasi star ba bengake Rihanna aolakisa neti bakata ye suki basanola ye esuki.

Oyo babenga yango radio, radio esalisaka koyoka ba nzembo koyoka ba information ba sango bilokl moko ya ndenge wana.

Esika oyo tomoni, bilenge basi na mibali bazali koyoka mateya liboso ba banda mosala na bango na chantier. Balati bilamba ya musala ezali na langi ya lilala, ba mosusu balati langi ya motane. Balati pe bikoti na lopoto babengi yango casque pona komi lengela na moyi.

Awa nazomona moto azotambusa mashine o esalaka balabala pembeni na omona camion o ememaka mabele ya pembeni lisusu mutuka moko lokola camionnete.

Awa azomona mosakoli ya engomba islam

Awa nazomona bakarto ya bombo ekoma mikoko na atibite

Awa nazomona basi bavandi, na ba misusu bazomonana te bazapembeni, bavandi na ba kiti.

Awa nazomona mibali na mwasi baosala spore na matiti pembeni ya balabala.

Awa eza na kati ya zamba ba nzela ya mabanga pembeni awa eza sac moko etondi biloko batie na kati ezomonana malamu te eya lokola mabanga pembeni eza makasa moko boye ewuti na nzete ekweyi na se na ba nzete ebele.

Oya mobali aosa ya sport bamilalisi na se aosa ya sport babenga pompage

Mwasi azotambola pembeni ya balabala aotala liboso ao lakisa biso mokongo na ye amikangisa suki.

Awa mwasi a vandi pembeni ya nzete, a vandeli nzete, a mikangi na miso, azo lakisa ba suki na ye, neti ba kangi ye suki .

Awa nazomona milangi mine ya mafuta na sabuni pona bozenga misato eza ya mafuta moko ya sabuni .

Oyo mwasi, azolakisa biso na kote ya nsima mutu na ye, neti bakanga ye soki.

Awa azomona moto alati babiju na nzoto

Bendele eza na ba langi ekeseni langi ya motane, ya pembe, ya bozinga, na oya mosaka na katikati.

Babuku ya bana o eza likolo ekomami mokae de mate.

Awa nazomona bana kelasi batelemi liboso na bango moninga na bango ya mwasi azotangela bango buku.

Buku ya bana, ekomami francais. Eza buku oyo, esalisaka bana kotanga koyekola ; monoko ya lopoto pe ba benga francais.

Nao mona bato bao tambola pembeni ya bala bala, mpe na bala bala mituka etelemi oya ba mini bus.

oyo mutuka munene babengaka camion camion yango ekomomi na nsima ato ekole camion yango eza na langi liboso na mutuna oyo eza na langi ya motane na nsima eza nangi ya bozenga

Mesa, etondi biloko ya kolia. Na sani ya mbele, eza na loso, pondu, na mbisi mibale ; ekalengami. Na bibakuli mibale, eza ya pondu, na mosusu ya makemba.

oyo ba carton , ba carton oyo eza na kati potopoto ya bana mike bana mike oyo nanu bayeba kolia te na potopoto oyo babenga yango fosfantine esalisaka bana tangu bakomi na mbula ya kobanda koyekola kolia.

Oyo eza lopango monene ya portail monene na kati nango eza ndako mwa monene ya molayi ya etage na ba nzete na kati.

Tozokomona mokolo ya mboka Congo Brazzaville kombo naye Pascal lisuba .

Mobali azolakisa côté ya likolo na ye côte elongi amikangisa suki pe alati ba matalatala na misio alati elemba likolo ya langi ya moindo.

Awa nazomona mwasi moko ya pembe atelemi, alati sokoto ya polisi.

Nazomona tata mokonzi asimbi loboko ya mokonzi ya mwasi, bazopesana mbote na sima tata mokonzi azotala bendele.

awa bapake ya ba markeur bakreya biloko bana kelasi basalisaka to bato misuso kaka

Bala azobongisa machine moko boye babengaka climatisa. Azobongisa yango aza teknicien. Alati elamba ya bozinga eza na mwa langi mwa moke ya motani.

Bendele eza na ba langi ekeseni ba langi ya motane langi ya bozinga langi ya mosaka mpe langi ya mayi ya pondu .

Mobeti mbunda aza likolo ya podium na ba mbunda na ye.

Bana-kelasi batelemi elongo baabeta maboko na bayekolisi na bango baza na kati na bango.

Azomona loboko elati qan esimbi balopete mibale ya libala.

pe batomate mboma ebele eza esika moko pe na pembeni eza bamatungulu ebele

Oyo bendele, bendele ango eza ya langi ya bozinga na katikati eza langi ya pembe na bamwa langi ya moke moke ya bozinga.

Awa na zomona mwana-mwasi ya moke bakangai suki azoseka

A nazomona ba mibali na basi bavandi na balabala ya mabele bavandi elongo bazomela bawomela masanga na bafantan ,bafantago eza likola ya misa naomwa bamisa baoma mpe bavandi na bakiti baa elongo.

Lopango ya ndako eza na pembeni ya balabala, pembeni ya lopango yango ba fololo batia na mure ya lopango.

Sani ya mbele eza na likolo ya mesa, biloko yango eza loso, ndunda, na soso ya ko kalingama, na safu mibale .

Oyo ba mituka monene ba benga bus ba bus oyo esalaka taxi ememaka bato etelemi na balabala ezozela bato bakota na kati.

Oyo ndako batonga ngo na mabaya likolo eza manzanza pembeni eza ndako batonga ngo na na brique mabanga ya ba brique.

Oyo kabati ya molai kabati yango ba bombaka na kati ba bombaka na bakati ba sani, ba lutu na biloko ya bongo mosusu.

Oya mobali aosala spore katikati ya banzete atomboli maboko pe atomboli makolo

awa ndako ya monene ya etage eza bakelasi ya bana ekomami ekole nor pe nazomona bato na se na kati ktbazotambola na kati ba misusu batelemi

bato ebele bavandi batondi na nsima camion camion yango ezokele na bala bazotambola pepene eza matiti

Koko atomboli mwana mwana moke atomboli na maboko.

oyo ba kopo eza na kati ba madese ya mbuma mike ya langa mai ya pondu babengaka petit poa

Oyo ndako monene ya etage ya molayi ya etage eza na kati ya lopango pembeni ya lopango yango batie ba fololo ebele etondi lopango na nsima lopango ya nzete moko ya molayi ya kokoti pe na pembeni ya nzete yango eza ba matiti.

Bendela eza nalangi ya bozinga na katikati ya alangi ya pembe

Oyo eza carton ya kisi, kisi yango ekomami sisamole effervescent .

Oyo bendele bendele eza na langi ya mayi ya pondu langi langi ya mosaka na katikati na langi ya bozinga mpe na katikati pe na pembe na langi wana ya pembe pe za na katikati ekomami ordem e progresso.

wana azomona bandako milai elandana ya etage na se motuka ya moindo

Ndako eza na kati ya lopango ndako yango eza na langi ya motane pembeni ya ndako batie ba po de fleur.

Oyo eza esika monene bato ebele baza na kati bato ebele neti babasi mibali bana y mike elenge basi elenge mibali bana y mike moya seza lopo na esika batambolaka.

wana azomona mwasa telemi baholaxe elongi na ye te alati likolo elamba ya langi ya ma ya pondo na se alati kolon ya langi ya moindo na sapato eza na langi ya ma ya pondo

Oyo, basin moko ya moke. Eza lokola ekamatani. Eza neti oyo batyelaka ba fruits pwa ebimisa jus.

motuka monene babengka camion ezotambwana na balabala pe pembene ya balabala eza banzete ebele na matiti

Misa eza na makola mabaya likolo pembe eza neti pina ya motuka pe na litalatala likolo na mafololo mibale likolo.

Wana azomona elenge mibali batelemi pembe, na motuka ya moindo ya lange ya moindo.

Oyo logo ekomami Somisa, Somisa Africa.

Awa nazomona lokolo moka ya sapato ya bana basi.

Oyo carton ya kisi, kisa ango ebikisaka ebikisaka na mongongo ba pasi ya mongongo.

wana nazomona motuka monene babenga camyon pembe nazomona mobala ytelemi pembe ya camion yango

Awa nazomona basi misato bazanlala suki milai mponso moindo batelemi elongo bawamikangisa foto

Awa nazomona ba dessiné mwasi, mwasi ya molayi poso moyindo alati elamba ya molayi ya langi ya motani na bozinga na likolo ya mutu atiye kitambala ya langi ya ndenge moko.

Batekisaka biloko ekeseni na kati etondi alibanda eza ba ambalage ya cadeau oyo bakangisaka na ba carton ya ba cadeau tangu opesa cadeau.

wana azomwona ndako monene ya etage liboso ya balabala

oyo ndako ya etage ndako molaaye ya etage eza na kati ya lupango lupango yango eza na portee ya moke ya langi ya chokola liboso a lupango eza matiti ebele

Awa nazomona bato bazoloba mbisi na mai baotiango na kati ya bwato ya monene

mobala atelemi pembeni ya motuka ya lange ya moindo mutuka yango etelemi pembeni ya ndako moko ya moke simalyango eza ndako mwa yambulae ya etage

Sani ya mbele eza na kati biloko ya kolia esi elambama eza mbala ya ba kalinga oyo babenga frite na misuni na mbisi ekalingama na misuni ekalingama na madesu oyo ya mike oyo babengaka petit poid.

Elenge mobali atelemi aotala liboso asimbi kitunga alati likolo elamba ya chokola na gile ya ba agent ya Mtn ya mosaka na mbwe na mbati na se ya langi ya mbwe sapato eza na langi ya motane.

na azomona mwasi mwasi azolakisa neti akati soki

Owa eza esika koza ba conteineur ebele ekeseni, ma mituka monene ya ba camyon eza na se na balobala pe peniya lopa ngongo ya ba contener.

mutuka ya moyindo etelemi pembeni ya ndako bapandi yango lokola oyo komema bato ya libala.

Ndako oyo esika bana kelasi ba tangelaka eza université, eza esika bana kelasi ba tangelaka.

Awa namoni balakisi biso eza sani ya mbele batie bakati salade salade yango eza avoka likolo ya avoka batie bakati carrote na 1 likolo pembeni ya avoka yango bapembeni batie bomatkatabatomateya mbuma bakata

Mapaa na azomona esika ba bambi chenet grümet na bilor ya matoe.

Sane ya mbele eza na kati loso na soso na mwa ndunda pembeni bileyi yango eza esi elambama

maa azobona mobala telemi asimi mwana mwasi bawomikanisa foto pembe na ndako

Ba tata bakonzi bavandi baosolola moko aza moto moyindo mosusu aza mondele na mosusu pembeni azomonana te.

okabati ya monene pe ya molai katiaka na ndako eza asilisako ebongisa yango

oyo ngombe , ngombe yango eza ya kokonda eza na maseke pe eza na langi ya chokola etelemi eza lokolo ezoluka kolia to komela

Motuka moko ebeba eza na katikati ya pelouze bembeni ba falolo, liboso yango pe banzete ebele lokola eza bamwa liboso na bamwa ndako mwaya moke liboso.

Bakambi ya mboka balati elamba ya musala.

wana azomona batata bakonzi batelemi baomikangisa foto na tata mokonzi moko ya mondele aza na katikati na bango bango nyonso balati bakasak

Nazomona machine esalaka batuska ba popcorn na lopoto ewutaka na masango.

Oyo pancarte ya molai ,makasi ya munene ekomami ezomonana ndambo oyo ya katikati makambo ya suka pe ya liboso ezomonana malamu te ,nazomo a Kaka bénédiction.

ana azomona koka moinda vandi alati elamba na motu na robe ya langi ya motani ya molai babengaka bubu

mwana muke ya mwasi baolakisa lokola bakanga esoki

Awana azomona loboko ezofungola cahier.

oyo thermus yango eza ya langi ya motane mofuniko nayango eza ya langi ya moindo pe na katikati nayango ya lange ya mosaka na nsima na yango eza elokomoko bazo tekisa

Batu mibale pembeni ya logo ya mtn,Moko alati elamba ya langi ya mosaka, mususu alati chimiste ya ba langi ebele ,ya bozinga, ya pembe ,longondo.

milangi misato ya mafuta oyo balambisaka babengaka yango oile dolive

Lokolo moko ya sapato, sapato yango eza na ba langi ekesemi langi ya mbwe, langi ya malala, langi ya shokola, langi ya mosaka, langi ya bozinga na langi ya moyindo.

Bwato ya monene eza na kati ya mai. Na pembeni ya mai pe, bwato moko ya moke eza pembeni ya mai. Na kati ya bwato ya monene, eza lokola eza na kati ba conteneur. Na bato baza na kati ya bwato, bazo sala misala ekeseni.

Awa nazomona mwana ndeke azobima nakati ya liki kati kati ya zamba.

buku ya bana ekomami likolo english vibes

Elenge mobali baolakisa elongi na ye na motu neti bakata ye suki na ba modele ekeseni.

Buku ya bana na nkombo ya mathematique na kalamu misato ya balangi ekeseni oyo babengaka bic eza na balangi ekeseni misato na mwa molangi moko oyo ya mokie pembeni.

Awa nazomona tata mobali avandi atomboli bana ibale ya basi bavandi liboso ya porte ya ndako.

Mituka pe ba moto ezoleka na kati ya balabala ezotambola na kati ya balabala pembeni ya balabala eza wenze monene baotekisa bilamba na bato bao tambola pembeni ya balabala.

wana azomona ba karto ya kisi babengaka kisango komona no bukap forte

Oyo buku ekomami physique chimie esalisaka bana kotanga

oyo eza fere a repassé zesalisaka kobongisa bilamba mpona bilamba euti na singa ezomonana malamu te moto asalisaka fere ya repase mpona eza a malamu

awa bandako elandana eza na katia ya balopango na peliboso ya lopango eza bafleur pe eza bandako yango eza pembeni ya balabala

awa nazomona batomati macarot madisu ya poso pilipili ya makasi na pilipili ezanga makasi

Tozomona ndako, eza na kati ya lopango na moto azoleka pembeni ya lopango.

Awa nazomona mwasi akangi suki ya milai azotala na se.

Oyo bakonzi ebele baza elongo. Tata mokonzi moko atelemi, asimbi na maboko mwasi avandi na ba misusu mibale. Misusu batelemi pembeni, baza lokola baza na matanga.

bana yakelasi baza na molongo batelemi baza na kati ya lopango ya kelasi na bayekolisi na bango baza pembeni na bango

Elenge mobali amati na aza likolo ya pusu asotameli na kati ya pusu alati sakochi na mokongo alati pe maske na munoko na elongi.

Bendele, eza na langi ya mosaka, langi ya bozinga, na katikati langi ya pembe, na se eza langi ya motane.

Nazomona molangi ya vigno, bazosopa yango na kopo ya mbele, oyo babengaka verre, bazosopa na kati vigno.

awa nazomona ndako ya molayi ya etage likolo nanu esilisa kosalama te na se nazomona bato bamisusu bavandi misu batelemi.

oyo ba mashine moko boye basalisaka kora na ndako

Awa nazomona makolo mibale ya sapato.

Awa eza esika bazotonga ndako.

Awa tozakomona motuka monene babengakamion eza na motu ya langi ya maya pondu na nsima eza na langi ya pembe

Awa nazomona motuka monene babengaka camion oyo ememaka bakazie

Balakibiso basani mibale moko eza na loso na sakamadeso na pelipine mosusu eza salani mwaa moke ya mbele eza na sakamadeso kaka

Nazomona mwasi ya moyindo aza na kati ya balabala azokende.

Oyo ndako ya monene esika basambelelaka na kati eza eglize catholique na pembeni yango na kati ya parcelle eza ba pelouse ebele na ba nzete.

Awa, nazo mona sani eza na biloko ebele na mesa. Na omona sani ya mbisi na mwa salati pembeni, sani mosusu makemba ekalangami, sani mosusu misuni, likolo ba ba kati ba kati bitungulu. Na sani mosusu pembeni, ezo monana makasi te. Eya neti sani ya fufu, naba vere pembeni. Moko eza na kati eloko ya komela na molangi moko.

awa nazomona basani etondi bilok ya kolia likolo ya mesa

Misapi ezolakisa motre o balataka na loboko pe na pembeni toomona esika batiebamotre ebele ekeseni.

Awa mibali bazobina baza liboso na nsima pe basina mibali bazoyembela bango.

Awa nazomona esika batandi bambel, bambeli bazo tekisa.

O buku, buku ango ekomami la panthere un félin dans les arbres.

Awa ba machine ebele ekeseni.

Batata mibale mibale na mwasi moko azomonana te, na mwana moko na katikati mwana mwasi batelemi elongo basimbi mokanda moko baro nyonso

Oyo eloko balataka na maboko, eza biloko balataka na maboko, ekeseni eza na balangi ekeseni.

Ba tata bakonzi bavandi liboso baosolisa bato basi na mibali bavandi na ba kiti ya plastique bazolanda bango.

Namoni elongi ya mwasi ya pembe azotana na se aza na suki pe balatisi ye couronne.

Ndako esika basambelelaka eza lokolo église catholique bato neti baza na kati na mutuka moko pembeni.

Moto etelemi na balabala pembeni ya ndako ya kiosk na liboso pe ba ndako moko ya mikie.

mbuku ya bana mbuku yango ekomami istware desare

Oyo bendele yango eza balangi ya bozinga na kati eza balangi ya pembe

Bendele mibale ya bamboka mibale ekeseni na loboko ya motu etelemi azoloba na podio me kasi balakisi ete alakisaka loboko na ye

mwasi ya libala balakisa biso suki na ye na kota a nsima kota pembeini alati tambala ya langi ya pembe na eloro mwana motu yango pe alangi ya pembe

Namona makolo mibale ya sapato ya bana eza na balange ya pembe batie moko likolona mosusu

O carton ya kisi ekomami combiaret eza carton ya kisi, eza na carton , carton ya ngo eza na langi , ya pembe na mosaka pe na mwa motane na kati.

bana -kelasi mibale ya basi batelemi na kata kelasi bazolakisa bapapien ya maboko ekombami une vie sans sida se possible

Oyo elongi ya mwasi ya nzoto pembe azotala na se alati matalatala na miso azolakisa neti bakanga ye suki.

Oyo mwasi, aolakisa elongi kasi akangi miso. Aotala pembi akangi miso. Aolakisa lokola ba sanoli ye soki, aza na suki ya mike ya mikusi.

Dessin ba dessine mwasi na kisanulo pembene na sizo ekomami emmanuel buti house na tondese na se

Awa elongi ya mwasi azotala na se azolakisa biso neti basandola ye suki te suki na ye atiya tentures ya langi ya motani.

Bendele eza na langi ya motane, na langi ya pembew na langi ya mosaka.

Nyama ya zamba babengaka Tigre efongola monoko.

elenge mobali mobeti ndembo avandi aokanga sapato pe alati bilamba o basakanaka na yango

batata bakonzi bandele na basi na nsima basi ya moindo batelemi bawamikangisa foto

Awa na zomona carton ya kisi babenga chloraphenicol.

awa basi mibale moko avandi akokanga moninga na ye suki.

Ndako ya etage eza na kati ya lopango na ndako yango eza ambasade ya afrique du sud na Brazzaville.

bakopo ya miliki mine na misusu pembeni bakopo ango bakomi miligro familia

Awa eza na kelasi, bana kelasi bavandi na kati bazotanga.

kisi ya mbuma ya pembe batie yango likolo eza likolo ya kitambala moko eza na langi ya chakola na langi ya bozinga na mwa pembe

Batata bakonzi, bavandi moko azoloba azô lobela na mikro. Misusu baza pembeni na ye, na bendele moko nsima na bango.

Mwana moke mwana-kelasi avandi na kiti pe na mesa liboso na ye azokoma azotanga mpe book.

Ekeko ya motu ba kombo ezomonana te na sima ya ekeko yango ba nzete ebele pe ndako moko eza na kati ya lopango.

kitunga oyo babeti ndembo ya maboko bakotisaka balo na bango ya baskete

Bendele, eza na langi ya motani, na se eza langi ya mai ya pondo, na katikati eza langi ya mosaka.

Banakelasi bazo welela ko kota na motuka monene.

Carton ya kisi ekomami sopa apetit plus eza kisi epesaka apetit.

Awa namoni balakisi biso loboko esimbibi sapato sapato oyo eza ya mibali eza nalangi yapembe nalangi ya mai yapondu

Oyo lopango ya ndako lopango yango eza na portail ya monene ya langi ya motani pe na mire eza langi ya mbwe na mosaka.

Tozomona kabati yalangi ya chokola babombaka masana

OYO sani ya mbele eza na kati loso elambami eh neti pilaw na soso pembeni.

awa azomona books eza na esika eza bapenture ebele bapenture ya bacouleur different

Carton yakisi ekomami Lincomycine.

Oyo ndako ndako eza na kati ya lopango, ndako yango eza na langi ya motane na chokola pe na lopango yango eza na langi ya chokola eza pe na ba fololo pembeni ya lopango pe na kati ya lopango.

Oyo ezali mabende pe na pembeni eza basaki ya sima.

Awa nazomona babeti ndembo ya maboko ya basi batelemi elongo bazoyoka mokonzi na bango

Oyo bendele, bendele yango eza na langi ya motane likolo katikati ya pembe na ba mwa langi ya moke ya mayi ya pondu na se eza na langi ya moyindo.

elenge mobali azotambola alati likolo elamba ya langi ya mosaka na cupe eza alangi ya moyele basapatu na ye eza a langi ya motane ye pe aza poso pembe aza pe na basuki ebele pembele eza covo

Awa nazomona mwasi ya moyindo atelemi kati kati ya bato bazo monana malamu te.

Elenge bana-basi balati elamba ya kokoka na likolo .bana ya kelasi elamba yakokoka na likolo ya langi ya bozinga na se balati bamingi elamba ya pembe na se bakupe pe ba mbati ya molayi baza lokola baza na spore.

Awa, nazo mona nzungu, eza na misuni ya soso. Ba kateli yango bitungolo likolo.

Loboko ezolakisa to esimbi lilala lilala moko lilala lioko.

Motuka monene babenga camion eza alangi ya motane na ba mwa langi ya mosaka oyo ya mike na se batie langi ya pembe na ba pine ya langi ya moyindo.

Eza misapi ya moto ya pembe to mondele balatisi misapi ba lopete ebele ekeseni.

Bakonzi ya mboka ekeseni mboka ya Congo Brazza na mboka ya etats-unis damerik oyo ya Congo Brazza eza Dénis Sassou Ngeso na oyo amerika eza Jobïden na mwasi na ye.

bamibali bazotambona na balabala ya mabele moko aza liboso na bango alati elamba ya pembe likolo na mbati ya bozinga alati na tolo alati bendele na nsima na bango basi baotala bango batelemi baotala bango na misusu na nsima pe na nsima na bango lisusu banzete ezali

bazokona ba carton yaba savon na milangi eza na kati ba Savon bazotekisa

wana azomona mwasi azotambola na balabala pembe na ndako

Awa nazomona lokolo moko yasapato ya pembe

wana azomona libanga moko batie sini ya croi lokola esika basambelelaka na amwa pe esika batie baekeko lokolo eglise katholikue baekeko ya eglise katholique ya viergeemarie

po mobali atelemi aza na batelefone mibali na maboko mora tia wana litoi azolobelela yango azoloba na kati azolobelela na yango mosusu aza na wana loboko mosusu azofinafina yango azotala yango pe na se na ye aza na ba bitunga a ebele ekeseni ya biloko ekeseni azotekisa

eza na balabala pebeni eza balabala mituka mosu eza balabala ya mabele na katikati ya ndako moi ezomona na mosika eza na katikati ya banzete ebele na pancarge moko libanda

wana azomwona ndako ya molai makasi ya etage eza na balabala pembeni ya ndako mosusu ya moke na poto oyo epelisaka bamoinda na katikati ya balabala

wana azomona bamibali misato batelemi mibale balati medai na kingo baomikangisa foto na nsima na bango no omwa pisi na monene

Bandamwa ya mike peme na balabala lokola esika batekta ya biloko ekeseni.

Awa nazomona ekeko ya moto babengaka henri pangui journaliste

Awa esika batekisaka bamafuta bami bakolaka na nzoto, pe na suki bamafuta yango ekeseni eza na kati ya cabati.

Awa nazomona mobala avandi na bureau azokoma.

Misaa molai na bakiti pembene esika bakonzi ya kelasi bavandaka ntango baokutana.

Mesa etundi biloko ya kolia biloko ekeseni eza pondu makemba ya kokaliganma basoso bamisuni ba brochete na mosusu tozomona te

Oyo eza mobali asimbi buku mwa ya moke na maboko, mobali yango alati elamba ya bozinga nsima na ye eza kiti mo ya langi ya moyindo.

awa nazomona poncarte eza na foton ya mobale ya moindo

Oyo eza ba pilipili ya mbuma ba pilipili yango oyo eza ya langi ya motane ya mayi ya pondu pe ya malala

Awa, nazo mona basoda bafandisi bilenge mibali na se.

Awa nazomona babeti ndembo ya makolo, batelemi basimbani na maboko.

Bato misato batelemi na podium na se batye bakiti ya plastique ebele.

kisa mbuma batia yango likolo ya kitambala eza na langi ya bozinga na chopola

Awa nazomona babalabala milai ya mamituka pe nazomona na mosika mituka mibale ezotambona na kati ya balabala.

Ba tata bakonza mboka na ba mama bakonza mboka na ba kati mibeko ba telemi elongo ba mikangisa foto, bakonzi moko ba oya liboso pe ba kati kati moke balati ba bendele na tolo.

Oyo eza motuka monene babengaka camyon eza alangi ya motane camion yango etundi basak te nakati basak ebele ti ekomi ebele makasi likolo ya basak yango eza batu ba mibale bafandi likolo na yango po ekoya te na mwasi moko.

Awa nazo mona misapi esimbi carton ya kisi.

Awa bandako eza bandako mibale eza na katikati ya zamba

Awa nazomona nzete yaba tomate Ya mbuma misusu esi etela misusu esi etela te

Mobala atelemi na matiti, katikati ya esika ya nzela oyo basala sport ya kokima.

Awa eza na lopango, na kati ya lopango koza payote payote ango eza na kati bakiti esika bavandaka na mesa likolo ya mesa eza po de fleur na mwinda likolo.

Oyo bendele eza na langi ya mayi ya pondu na pembeni eza langi ya motane likolo eza langi ya chokola.

Ba tata bakonzi minene batelemi baosolola moko aza mundele ba misusu baza bato moyinda na mobali mosusu na nsima akotalela bango

Na kati ya wenze bazo tekisa biloko ekeseni, biloko ebele bazo tekisa basafu, ba mbala, ba masangu, ba manioc na misusu.

oyo banzete eza kati ya mai mai yango ea katikati ya banzete eza na kati ya banzete mpe liboso ya zamba

Bato bazotambola pembini mpe na crte ya etage mibale eza esika moko.

Limbende mwa ya molayi babambi yango na mur mabele pembeni na omona ba makasi ezomonana malamu te.

AWa nazomona mutu aza neti alingi akota na kati ya mutuka, mutuka yango eza na langi ya pondo na pembe.

Awa nazomona eza sani n'a mesa biloko kakoliya eza mbisi batie ba ingredi n'a likolo pe mbisi yango eza elambami kitoko

wana azomona mabende ya kolamba cafe na koshofe mai

Oyo eza ba ndako elandani pe libosa ba ndako yango eza ba matiti ebele.

Ba mesa etondi biloko na basani basani a mbele bapiza bafrite, basoso bakopa mbele eaakti biloko ya komela na baassane mwaya mike eza na kati ba mionese na bapilipine na biloko mosusu

Elenge mwasi atelemi oalakisa elongi na ye te aza poso moyindo alati likolo elamba ya langi ya moyindo na mbati pe eza na langi ya moyindo natolo atie sacoche ya langi ya mbwe.

Awa loboko esimbi mulangi ya masanga. Mulangi yango, ezali na langi ya shokola pe langi ya motane.

Sassou Ngeso asimbi arrossoir na loboko aosopa mayi na libulu pembeni na ye ba tata mibale mosusu batelemi pembeni na ye. misusu baza na nsima na bango ba otala na nsima.

biloko oyo basalisaka yango na bamisala ekeseni oyo basalisaka kopakola ba langi na ndako kosala bamoto basingamoto kobeta sete na eblo mosusu ekeseni ebele

Tata mobale azomipangwisa na elongi aza na elamba ya pembe azomisime na liso moko azomipangwisa

Mutuka monene babengaka camion etelemi eza na langi liboso pene ya sima ya mosaka na mwa langi ya motani cote ya porte ya mutuka.

Buku ya bana eza likolo ya mesa buku yango ekomami comprendre mathematique ah eza a buku ya bana esalisa bango koyekola kotanga math.

Mobala azomikanga foto etelemi, na sima na ye bato ebele bakeseni, bato moindo na ba mindele, pembeni liboso na bango eza bandako ya milai ya ba etage elandana.

Awa nazomona carton ya kisi babengaka paracetamol esilisaka moto ya nzoto.

Awa nazomona mituka ezotambola na balabala mutuka moke na oya monene bengaka bus.

Mwasi, ya nzoto pembe aotala na se. Aolakisa lokolo ba kangi ye suki, pe ba sanoli ye pembene.

Oyo foto ya bato ya kala, eza bato batelemi na nzela ya balabala ya train.

Babeti ndembo ya maboko baosakana na kata buto.

Nganda ya talo eza na esika yako vanda eza na esika ya kitoko ya kovanda ya komelela nyonso.

Oyo eza esika batiaka balopete babomba balopete na katioyo eza balopete ekeseni eza na kati.

Oyo logo ya Apple.

Oyo bassin eza na kati matembele, matembele batie na kati ya bassin.

B Babuku na nsima pe batandi eza biluro ebele na kabati biluro ekeseni ezana lokola esika batekisaka bilure ya babuku na wa misusu neti yango

Nazo mwana elinge mobali mwana-kelasi atelemi na nsima na ye na pembeni na ye bana-kelasi misusu bavandi na kata kelasi

Oyo ba carton ya jus ya manga na ba carton mosusu eza na pembeni ezomonana na malamu te.

Awa eza mabende ya basali mabaya.

Mesa na kati ya wenze eza na biloko ekeseni ba bitungulu, ba tomata ya mbuma na ba kopo moko pembeni na ba pilipili ya mbuma na misusu.

Awa nazomona songo, paipai, tomate ya mbuma, avocat, carrotte, bitabe, bamaracuja.

Motuka babengaka minu bus etelemi na balabala eza na langi ya pembe.

Elenge mibale babeti ndembo baza na kati ya stade baosakana ba oyo baza pembeni ba sepeli lokola batie but po baza neti baobina.

bana basi ya kelasi batelemi na kati ya lopango ya kelasi batelemi na molongo na mwasi moko aza katikati na bango mbala mitano nde balongoli basapate baa makolo ngulu mibale baza na yango na mwasi wana aza na katikati na bango

Awa elengi basi baosaspore liboso na bango ,mwasi na mobali na mwasi moo atelemi mwasi na mobali mosusu bavandi baotalela bango.

Mibali mibale bavandeli bamashine ya laptop bazosala mosala na kati ya machine na mosusu azo monana te eza pembeni na bango

Carton ya miliki na ba carton mosusu eza pembeni

azomona bana ya mike ya mibali bawosaka na kokima bazali lokola bana ya kelasi mpona azomoya baza neti baza na kelasi na kati ya lopango ya kelasi

Elenge mibali mine baza elongo bazo mikangisa foto misato batelemi moko ya evandi, baza ko sala sport baza na ndako ya sport, mpo bamisusu mpe baza peme na bango bazosala sport.

Wana azomona bato mibale batelemi bamakangisa foto, moko mwasi mosusu mobali balati bilamba ya yatl.

Lokolo moko ya sapato ya basi eza na langi ya motane, na balase eza na langi ya pembe

oyo mwana-mwasi avandi likolo ya mutuka mutuka kota liboso mwana goalati elamba ya pembe likolo na katikati ba mwa langi ya motane na mbati na se eza na langi ya bozinga na sapato eza na langi ya malala

Nazo mona mwasi na mobali liboso ya mairie.

Mobala ya moyindo atelemi alati na lunette na chainnete na kingo atamboli mwana moke na maboko mwana mwasi.

Awa nazomona ndako bazolakisa biso Esika batu bavandaka na libanda eza na langi ya mosaka pe na pembeni nazomona ba matiti.

Mobali azo kombola na balabala azo sala mosala ko kombola balabala pe poubele moko eza pembeni na ye oyo azolokota ba salete yango azotia na kati.

Bikeko ya basi bakangisi suki po balakisa bato modele ya suki yango.

Lokolo moko ya sapato.

Mwasi avandi na kiti ya libaya aotekisa na zando, liboso na ye atandi biloko ekeseni na ba carton ebele biloko etondi na ba carton ebele na saki moko aotekisa ba misusu bato misusu mibale ba pembeni baomona na malamu te.

Pancarte moko ya monene bakomi10.000 franc sefa le decodeur de la formule evasion

O nganda, nganda esika bakendeka komela kobina.

Na kati ya ndako oyo eza biloko baotekisa ekeseni biloko baotekisa liboso awa eza ba mashine oyo epesaka mopepe ba bengaka ventilateur pe pembeni nango eza ba allonge

Oyo bana kelasi bazo koma, bazo koma balali balali na etoko motangisi na bango aza likolo na bango azo lakisela bango azolakisa bango lokola bakomaka pe nao mona motu mosusu aza pembeni neti avandi azomonana te likolo.

Oyo biloko balataka na maboko to na kingo, eza na ba langi ekeseni.

Awa nazomona matiti eboti fololo.

Awa nazomona mesa ya kotia bilili.

awa nazomona bakambi ya mboka balati sokoto na katikati nazomona mokonzi kabareve alati kazaka ya bozinga na se alati mbati ya bozinga na sapato ya moindo

Elenge mobali na mwasi bana-kelasi bazo telemi bazotanga bazolandela biloko ya kotanga na kati ya tv baotala te ango pe ba mibali ba tata mibali mibale bavandi bazotalela bango.

Po ba pancarte mibale eza pembeni ya balabala eza pe pembeni ya ba ndako na pembeni liboso ya ba nzete.

Awa nao mona ba sache mibale ya omo, savon omo oyo esokolaka bilamba.

wana nazomona elongi ya mwasi ya moindo bakangi suki na ye kitoko.

Oyo eza bantaba ya zamba, ezala na kati ya zamba, moko eza pembe mosusu eza mwindo eza pena ya maseke ya milayi.

Awana azomona pancarte eza na foto ya mwasi esembi lipa na kati ya balabala pembeni azomona pe bato nase ya balabala

Awa nazomoa mashimi basalisa apa munganga

Oyo eza microonde esika bashofaka biloko.